dɔwɔwʋuo amaɖewo tɔ ɖewo tɔɖe dɔwɔʋuo ŋtsi le kpɔkpɔm dɔwɔʋuɔ wɔ gbe dzĩ ʋua ɖewo hã wɔ dzē ɖe eɖewo hã wɔ gbemumu amaɖowo tɔɖe amaɖewo le zɔzɔm nutatawo le fima

Ŋutsuvi woame eve nyɔnuvi woame eve wolé hadzimɔ ɖe asi, ke ŋutsuvie ɖeka do asigɛ ɖe asi, nyɔnuvie ɖeka ƒo ɖa ɖe ta, ehadzimɔla ƒe ta le dzɛ̃ ɖe akplɔ le fi ma.